Wannan tambaya yana tambaya ne akan abunda muka fi shukawa, ko ince abunda muka fi amfani da shi. Toh, gaskiya mu de a arean mu, mun fi ampani da muna shuka abubbuwa da yawa, amma a arean mu mun fi amfani da masara, muna shuka gero, dawa, shinkafa, wake, alkama da abubbuwa de da yawa. Amma a arean mu, munfu amfani da masara. Abun da yasa muka a fu amfani da masara shine, masara zaka sarrafa shi baki da yawa, za ka iya yin tuwo da masara, zaka iya yin fate, dambu, da burabisko, da dai abubbuwa haka da yawa da masara, zaka iya sarrafa shi ka canza. Saboda ko a arean mu, munfu shuka masara munfu yin shukan masara, kuma idan muka shuka masara muna amfani da takin zamani ne, taki ɗan zamani muke amfani da shi wajen shuka shine na farko, idan kaje shukan masara zaka yi sharan gona, kai huɗa, ka sa mata taki, bayan ka sa taki, se kai shuka, ka shuka masara, idan ka shuka masara ruwa ya bige ta, Allah ya aiko da ruwan sama ruwa ya bige ta, abu na gaba se kaje ka ƙara yin irin ciyayi haka za futo in shukan ka ya fara fitowa haka, sai kaje ka ƙara yin gyaran gona, se ƙara sa mata taki, se ka jira ruwa ya ƙara dukan ta se a ƙara um se abun ka ya ƙara masarar ka ta ƙara gyaruwa, Allah ya temake ka dai tai kyau.

to wannan magana akan in zaku iya rabawa amfanin gona da yake keɓance a yankin ku eh zamu iya rabawa in muna da amfanin gona da yake keɓance a yankin mu kamar irin su dankali irin su umm walaha irin su makani haka da kuma su masara gero dawa, alkama da kuma wake farin wake akwai kuma waken suya sannan kuma ɓarayin gwari shi ma amfanin gona ne wanda ke keɓanci aikinmu irin su albasa alayyahu tattasai atarugu su tumatir da su green beans da su da rama haka da kuma suna da yawa kamar gaske keɓe a yankin mu ka ga kamar irin ace irin su irin su alayyahu su rama kabeji latas da kuma da karas da su kukumba duk abubuwa ne keɓaɓɓu daga cikin kayan noma a yankin mu duk muna shuka su kuma muna samun amfani masu kyau a cikin abubuwan da na lissafo.

Wannan tambaya yana magana ne akan taya muke samun sanin sabbin sunan amfanin gona a cikin alamuran mu eh to gaskiya muna sanin hakan ne game da al'amura da mutanan cikin gari wa'yan da ke amfani da zamani, duk da muma muna amfani da zamani dan kullin a rayuwa ana samun cigaba to muna sanin sunayan ne daga cikin dan mutan cikin gari ko kuma in ce wa'yan da suka fita suka je su kai karatu akan abun dan akwai wanda suke fita na musamman su shiga cikin gari saboda su samo mana nau'ikan amfanin gona irin cigaba idan yazo akan gona kan noma kai akwai wa'yan da na musamman suke fita su samo mana hakan akwai wa'yan da sun tashi tun farko su gado sukai ko in ce bama su da wani sana'a wanda ya wuce yin noma to mu gaskiya tun farkon mu mun taso tun a gida mun mun taso ma bamu da wani aikin da muke yi mu samu kuɗi sai wannan naman shi muke yi da rani da damuna shi muke yi mu samu kuɗi to gaskiya ta yadda muke samun sunan'ikan sunayen amfanin gona a cikin al'umar mu shine, a cikin al'umar namu akwai wa'yan da suke fita na musamman suje su samo mana in an samu wani cigaba suna ƙoƙarin sanar damu, ko in ansami wani nau'in amfanin gona mai suna wanda bamu san shi ba, don ilimi kogi ne kafi ne wani ya fika to mu gaskiya ta wannan ɓarin ta haka muka samun sunayen nau'ikan sabbin amfanin gona idan ya fito ta haka muke samu

wannn magana yana magana ne akan shin ana yada shima amfanin gona daga tsara zuwa tsara aito gaskiya mu barayin mu idan irin mun sami sunayan amfanin gona wanda an cire irin ba mu sansu ba haka gaskiya muna kokarin mu sanar da wa 'yan su domin a samu cigaba a cikin aykin mu ko ince a cikin jama'ar mu muna bukatan da zarar munsan abun sunan amfanin gona a kwai wanda wa'yan su muka tabbatar da cewa ba su sani ba kai koda sun sani din mukan in mun san wani bu wanda suma ba su sani ba muna kokarin fahimtar da su in idan cigaba ya zo kuma suna kokarin sanar da mu gaskiya alal hakika tafiyar namu indai a yadda muke ba ma mugunta saboda koda baka sanar da dan'uwan kaba idan ya gani wani sabon al'amari ya fita na amfanin gona dole dai idan ya fito za ka fito kasuwa ka sayar da shi ba kasawa za kayi a gida ka cinye ba dole wani zai gani kuma zai nemi karin bayani akai, mu idan aka sabon abu ya fito bama kokarin na kusa da mu sabodaa idan cigaba ya samaimu mu al'ummar mu idan cigaba ya samu mutun daya muka sanar da sauran al'ummar mu kaman gaba dayan mu ya sama jgaskiya mu muna kokarin sanar da jama ar mu idan mun samu in mun sama amfanin gona haka wanda ba asani ba komuma in mun samu wasu nau'ikan ba musan yadda za mu yi amfani da shi ba sai mu tambaya wanda suka fimu ilimi a kan abun ta yaya za muyi amfani da wannan idan munyi amfani da shi in mun duba shi ta yaya za ayi ya bamu abin da muke so sai mu zauna da su siy mana bayani a kan haka

Wannan tambaya yana magana ne akan muna da sunayen amfanin gona wanda yake da alaƙa-alaƙa da sa’a ko kuma wadata. Ehh to muna da kalan amfanin gona wanda yake da alaƙa da sa’a gaskiya kamar irin amfanin gonarmu wanda yake da alaƙa da sa’a, ana samun sa sosai shine irin masara. Haka bayan masara muna da, muna da alaƙa da sa’a a kanshi gaskiya Allah yana bamu sa’a sosai idan muka shuka masara. Ehhmmm masara duk yanda ka shuka kamar rabin buhu haka, in Allah ya taimake ka taima yanda kake so, zaka iya samun buhu talatin haka ko fi ma, zaka iya samun fiye da talatin. Kuma muna da wadata, muna da wadatuwan shuka shima akan masaran. Muna da wadatattacen shuka gaskiya don yana wanda da wadata sosai akan masara. Da kuma wake, muna da shima wannan wadata akan wake idan mun shuka wake shima muna da, Allah yana bamu sa’a shima. Idan ka shuka wake kamar irin tiya dai, tiya goma haka, ko shima kace ka shuka wake rabin buhu. In da wake da masara suna da wadata, muna da wadataccen-wadataccen shuka idan mun shuka shi. Shima shi kanfa shinkafa gaskiya shima muna shuka, shima muna samun wadatarsa, al’amuranmu shukokin mu. Kuma mun fi samun sa’a akan shuka masara.

Wannan tambaya na magana a kan yaya muke yawancin siyarwa, ko cinikin taki. Eh to, yawancin siyarwan mu, muna sayarwa ne ga kasuwa, sai kuma irin masu zuwa siya a gida, ko kuma sari, ko kuma akwai wanda zaka ga sun zo, masu kamfani ne, sunzo sunyi bukin ɗin abu, sunzo kana kawo hatsin ka, in kana neman zaka saya, ko kuma masu kamasho. Masu neman kamasho, duk muna basu, saboda su ma ƙaru, su sama wani abu daga ciki. Shi ko taki, muna saya, muna amfani da taki kala biyu ne: muna amfani da taki na zamani, muna amfani da takim bola haka, duk muna amfani da wa'innan takin. da haka, muna siyen taki ne na zamani, a gurin yan kasuwa, akwai kuma wa'inda muke siyen taki a wurin su, irin muje mu sama taki irin mai kyau haka, na bola mu siya. Muje irin anguwa haka inda muka san tana da babban inda ake tara taki, to muke zuwa mu samo muyi cinikin ta, ko daret muje mu samu mai anguwan yankin, mu tambaye shi, mu zo mu duba mu gani ai ciniki, a zo mu sama jama'a, irin yara haka, su kwashe mana a ɗura a cikin buhu, mu kawo gona. Shi kuma takin zamani, du wanda ya san takin zamani, ya san su haka ake saidawa, to, muna siyen takin zamani ne shi kuma a wajen ƴan kasuwa. Idan muka siya, sai su kawo mana. To, gaskiya ta haka muke siyen taki, a gurin jama'a.

Wannan tambaya yana magana ne akan ta yaya kuke banbance farashin kono taki ko kuma ko Eh toh ta inda muke banbance ta inda muke tantance farashin na su daga um manyan mune asalin samanmun wanda suka fi mu ilimi akan kasuwanci sosai dan akwai lokacin da in farashin ya tashi za'a sanar da mu farashin ya tashi daga wurin manyan mu idan kuma farashi ya ragu Shima manyan mu suna sanar damu cewa kudin kaya ya tashi daga dubu kaza zuwa zuwa dubu kaza idan misali ace da ana sayarda taki taki kaman ace dubu dubu talatin da biyar sai taki ya ragu ya koma irin kaman ace ya koma dubu talatin haka Toh ka gani muna da sama damu wanda farashin kaya yana tashi zasu sanar da mu za su ce kaya ya koma dubu kaza ko kuma wani zubin idan ba'a sanar da kai ba idan kaje siya in farashi ya ƙaru kana zuwa za'a gayama idan kuma farashi ya ragu idan ma ba'a sanar da kai ba idan kaje siyan abu kamar irin dubu talatin da biyar ne haka sai a cema ai kaya nan ya ragu ya koma kamar dubu talatin ko dubu ashirin da tara idan kuma farashi ya ƙaru shima duk in kaje siya Shima in ba'a sanar da kai ba in kaje siya za'a cema kamar da kana siya irin dubu talatin da biyar ne za'a ce ma ya koma dubu talatin da shida kokuma ace ma ya koma irin talatin da bakwai dinnan to ta nan muke gane farashin kaya idan muke tantance farashin.

Wannan magana yana magana akan cewa shin, akwai wani amfani ko al'ada na garagjiya don ƙahon dabbobi? Eh, to ba mu ƴan abinda zan ce anan shine, mu ƴan gargajiya ko ince mu ƴan zamani gaskiya ba zan ce a'a babu ba don ana wasa, irin wasan wasan shanu haka da ake yi da ƙaho. Zakaga an hau ai tabbas anayi anayin anayin wasan gargajiya haka na ƙahon dabbobi irin su irin su shanu haka zakaga an hau an sa ma, ko a samu jan ƙyalle akwai shanu da be son be son jan abu to se ka gani kalan na gargajiya haka ana kalan wasannin nan se kaga an sa ma jan ƙyalle an ƙulla ma dabba a ƙahon shi da ɗayan dabban to akwai dabban da baya son jan ƙyalle sai a ƙulla mai a ƙaho, shine ake wasan ƙaho, ko kuma ka gani an sa ma mutum ya hau ƙahon sa haka ana wasa musamman ya riƙe ƙahon sa ɗin irin yana yana jujjuya shi shi kuma yana saman ƙahon, ya riƙe ƙahon ba'a so ya faɗo yana faɗowa zai coke shi da ƙahon to shine wasan gargajiyan da muke yi da, na ƙahon dabbobi kenan gaskiya mu kuma ba ma wani al'ada gaskiya be zamam mana al'ada ba wasan ƙahon dabbobi muna dai muna dai yi haka don a shekara haka, ko kuma in za ai bikin wani makiyayi haka, to sai ai kalan wannan wasan se kaga ana yi amma mu gaskiya ba al'adar mu bane kawai a gargajiyance muke yin shi ba wai mun mai da shi al'adar mu bane

Wannan tambaya yana magana akan cewa muna ganin siyar da ƙulu taki da ko ƙaho, kasuwanci ne kuna ganin siyar da ƙulu, taki ko ƙaho kasuwanci ne me riba Eh, kasuwanci ne me riba sosai mana um siyar da taki ma kasuwanci ne babba me riba ana samun riba sosai shima ƙulun ana samun riba ga masu yi shi ma shima ƙahon ga masu siyarwa suna samun riba, don duk abinda aka ce ba a samun riba a kai ai yin shi be da wani amfani ni a nawa ganin yanda kai kasuwanci sau ɗaya ka gani ka sa kuɗi me yawa kuma se ya kasance kuɗin naka ya shige to wannan in kai(da waye da waye a gareji don Allah)in kai in kai(jamilu na nan)sau ɗaya in kai so ɗaya se kai in kai so ɗaya ka gani ba riba ba zaka ƙara yi ba in kai in kai na biyu zaka iya yin na biyu ka gani in Allah ya baka sa'a a kasuwancin ka to sai ka cigaba. Amma gaskiya duk abinda ba riba barin shi duk abinda ka keyi ka gani ba riba barin shi zai fi zai fi ma'ana don ba yanda za ai ace kana kasuwanci kuɗin ka na shigewa kuma kana ƙara zuba wani, ai bazai yiwu ba Amma in kana kasuwanci, kana samun riba akan abinda kasa ko yaya ne dai, ba wai sai kaci ƴar riba da yawa ba to kaga wannan kasuwanci ne wanda za'a ce zaka riƙe shi hannu biyu-biyu amma kana sa kuɗin ka yana shigewa ka gani, ka rasa ma gane kan sana'an da kake kaga wannan kasuwanci ne da ba zai yiwu ba, amma taki ana samun riba sosai gaskiya. Ana samun riba ba laifi shima masu sai da ƙahon ga masu saidawa ,suna samun riba sosai shima ba laifi shi ma ga masu(ring) saida ƙulun, suna samun riba ba laifi kawai dai sai dai akwai a cikin jama'ar ma akwai wanda ba su da godiyar Allah amma ana samun riba gaskiya ba laifi.

Wannan tambaya... yana Yana magana akan Irin kayan da muke Aiki Aikin noma da su. Da su ne. Eh muna amfani da Kayan aikin noma Kaman irin in zamuyi sharan gona haka Zamu kwashe dattin gona Muna amfani da... Muna amfani da majingiri Abun...abun Ba majingiri ba kai, ninjagara Muna amfani da ninjagara Wajen yin aikin gona da shi Muna amfani da Fatanya Shi ma duk muna yin aikin gona da shi Sai kuma Idan zamuyi...Idan zamuyi shuka Toh Shima duk yana ɗaya daga cikin ayuka na gona Shima muna amfani da shi Muna amfani da fatanya Haka kuma muna amfani da Muna amfani da chebir Idan gona ya yi datti haka mun je... mun je sharan gona Muna amfani da fatanya Muna amfani abun nan kai... Ninjagara... muna amfani da ninjagara wajen janye shara Shi kuma muna amfani da chebir Wajen kwashe shara haka...wajen kwashe shara mu kai shi gefe Mu ƙona Shine muke amfani da shi, waɗannan abubuwan da na... Da na lissafo. Shi muke amfani da shi, sicce da... Da fatanya Da majingiri Ahh... minjagara kai Baki na yana ta faɗan majingiri, da minjagara Da..... Da chebir Muke amfani da su wajen yin aikin gona waɗannan abubuwa guda uku muke Muke amfani cikin yin aikin gona Shi fantanya aikinshi idan an je yin shuka, daman ba wanda zai je gona babu fatanya Dan dole sai da fatanyar zaka yi amfani Wajen yin shuka. Shi kuma ma... umm... Minjagara Muna jan shara...muna tattaro shara da shi ne. Shi kuma chebir muna kwashe shara ne da shi mu ƙona.

wannan tambaya yana magana akan cewa um za zaku iya zaku iya yin kayan aikin ku koko kuna siya? eh to amsan da zan bada anan shine kayan kayan aikin mu gaskiya bama iya yin shi da kanmu gaskiya dan baya yiwuwa kace sana'an wani zai zama naka. bashi yiwuwa sab da kaga kayan aikin mu mu gaskiya baz amu iya yi da kanmu ba gaskiya mu sai dai sai dai mafi akasarin mu ba yi mukeyi da kanmu ba da yawan mu gaba ɗayan muma zance bamayin kayan aikin mu saboda bashi yiwuwa kace aikin wani zai zama naka bazai yiwu aikin wani ya zama naka ba sakamako mu aikin mu dai kawai muyi amfani da kayan. gaskiya bamu mukeyi ba, siya mukeyi a gurin a gurin masu siyarwa haka. mu kayan aikin mu bama iyayi da kanmu. shine gaskiyan magan siya mukeyi a gurin masu masu siyarwa. kaman irin su kayan aikin mu da muke amfani dashi na aikin gona irin su cebur, majingiri, inata cewa majingiri minjagara, sai fartanye au eh sai fartanya. sune muke amfani dasu wajen yin aiki yin noma gaskiya bamu iya bamu iya bamu iya yi da kanmu gaskiya siya mukeyi a gurin masu siyarwa irin haka kaje kana siya duk shekara ko kuma duk irin rani da kaka lokacin shuka yayi gaskiya siya muke zuwa muyi mafi akasarin mu siya muke ba wani masu baa masu ƙerawa a cikin mu gaba ɗaya siya muke zuwa muyi a kasuwa haka ko kuma irin wa'inda kasuwa ma dai muke siya ko irin wa'inda muka saba dasu tun tuntuni muna siyayyan kayan

Wannan tambaya yana magana akan cewa kuna sayarda wani abu a ranar kasuwa eh toh amsan da zan bada anan shi ne muna sayarda wani abu a ranar kasuwa tabbas muna sayarwa sayarwa ranan da muke cin kasuwa, Muna cin kasuwa ne so biyune a sati muna sayarda muna sayarda abubuwa kamar irin ace masara da da kuma da wake da shinkafa sune muke sayarwa a ranar kasuwa abunda muka fi cinikin shi kenan a ranar kasuwa zaka gani abu guda ukun shi muke sayarwa a ranar kasuwa da masara da wake da shinkafa, shinkafa sune muke saidawa abunda muke saidawa kenan a ranar kasuwa wa'innan abubuwan guda uku da na lissafo su muke sayarwa a ranar kasuwa muna saida masara muna saida muna saida shinkafa muna saida wake sai masara abunda muke saidawa kenan a ranan kasuwa abunda muke ciniki kenan a ranan kasuwa saboda yanayin kasuwanmu kowa zaka ga wa'insu da abubuwan da suke dan sayarwa da dama amma mu kasuwanmu gaskiya abunda muke saidawa kenan masara da wake da kuma shinkafa sune muka fi cinikinsu a ranar kasuwa ranan da muke yin kasuwa kenan kuma abunda muka fi yin cinikinshi kenan shi yasa muke sayarda shi da wake da masara da kuma shinkafa abubuwan da muke saidawa kenan a ranan kasuwarmu wa'innan da na lissafo su su muke sayarwa a ranan kasuwar mu Ranan kasuwar da muke ci

Wannan magana yana tambaya yana magana akan cewa ta yaya mutane suke shiryawa ta yaya mutane a cikin al'ummar mu suke shiryawa don don don ranan, don ranan kasuwa? To wannan ansar da zan bada anan shuine mutane suna shiryawa a cikin al'ummarmu don ranar kasuwa zaka gani suna fara shiri irin idan za'a ci kasuwa ranan idan za a ci kasuwa ranan dama jama'anmu ranar cin kasuwansu rana biyu ne, da ranan litini, da kuma ranar jumma'a suke cin kasuwa. Zaka gani mafi yawanci abin da suke yi saboda lokaci yana ƙurewa za ka ga mafi yawanci a cikin al'ummarmu abinda suke yi, suna shiryawa da wuri, za ka ga wasu tun ranar lahadi suke, suke shirya kayansu don zuwa kasuwa suke shiryawa da wuri saboda ba yanda za ai sai ranar da mutum zai tafi kasuwa ya zo yana shirin kayansa kayan da zai tafi kasuwa da shi saboda hada-hada wajen zuwa kasuwa in kana sauri za ka iya ma garin sauri ka manta da wani abun. To mafi yawanci, abun yanda suke shiryawa don ranar kasuwa shine zaka gani tun nesa da ƙofa suke shirya ma kasuwa in sun san cewa suna kasuwa a cikin satin. sai su tafi da kayansu, kasuwa su gani, wata zubin in an tafi da kaya da yawa, har a je a dawo, za ka ga wata zubin in kaya yai yawa ba a sai da ba, to za ka gani to suna barin kaya a kasuwa idan kuma an saida za ka gani, yawanci dai in an tafi da kaya sai an saida sannan ake dawowa da shi gida idan kuma ba'a saida ba akwai ma'ajiya na cikin kasuwa anan za ka ganin suke shiryawa. suke shirya kaya ko wanne mutum sai a sama suna a rubuta mai, cikin buhun shi ta inda idana kaya ya dawo kasuwa, kayanka ba zai ɓace ba zai sami wata matsala ba To, mafi yaanci za ka gani mutanenmu suna shiryawa tun da wuri-wuri in sun san suna da kasuwa satin.

Wannan tambaya yana tambaya akan cewa ta yaya manoma ke bada fifikon kashe kuɗi a lokacin innn... ƙarancin a lokacin ƙarancin girbi? Toh, amsar da zan bada a wannan tambayar shine ta yanda manoma ke bada fifikon kashe kuɗi a lokacin ƙarancin girbi shine a duk lokacin da ya kasance ka sama kayi shuka kuma kayi girbi, sai ya kasance ka sami ƙarancin giorbi akan abunda ka shuka, to shima kuɗin da ya kasance yana hannunka, dolenka fa sai ka lallaɓa wannan kuɗin idan ba haka ba, ka gani a shekaran kuma ka sami ƙarancin girbi, kuma ka zo kai ta kashkashe kuɗi kamar yadda ka saba yi a shekara in sami girbi mai kyau kaga, wannnan shekaran yanzu ba zai yuwunma mutum ba saboda ka samu ƙarancin girbi, Abun cewa anan shine, idan mutum a rana kowa za ka gani akwai lissafe-lissafen abubuwan da yake kashewa da da hidiman gida da hidiman yara da sauransu, to za ka ga idan mutum na hidimar dubu ɗari ne, za ka ga ya dawo yin hidiman dubu hamsin ko kuma ace dubu saba'in ko dubu tamanin. Idan mutum na hidiman naira dubu ɗari ne kuma zaka gani shima ya rage daga dubu ɗarin daha dubu hamsin kai, in mutum na hidiman dubu hamsin ne za ka ga ya rage yin hidiman dubu hamsin ɗinnan ya dawo a lallaɓa ya dawo yana yin hidiman dubu talatin, ko dubu arba'in haka, ko kuma dubu ashirin. saboda da dai wannan ƙarancin girbin da ka samu to za ka gani za ka gani ana samun fifinkon kashe a haka saboda saboda dai wannan ƙarancin girbin da ka riga ya kasance ka samu, da ka sama girbinka inn in girbi bai ma ƙaranci ba, to zaka gani wani zubin ma hidima ƙarunma mutum yake to ka gani idan ka sami ƙarancin girbi kuwa dole wani hidiman sai ya ragu saboda baka sami abinda ka nema ba.

Wannan wannan tambaya yana tambaya ne akan shin akwai, wasu tsare-tsare nas al'umma don tallafawa manoma, a lokacin ƙarancin girbi? (Pausue) Toh amsar da zan bada anan shine akwai wa'inda za ka gani suna tsare-tsare don tallafawa manoma a lokacin da suka sami ƙarancin girbi to kasan jama'a kowanne da kalan shi akwai wanda ma idan baya tabbatar da cewa ka sami ƙarancin girbin bane to, koda ya ji labari haka zai iya cewa zai iya yana da halin da zai taimakeka sai ka ga ba zai yi ba, saboda mutane da yawa idan ka gaya musu cewa ka samu ƙarancin girbi, a lokacin da kayi shuka to mafi yawan mutane suna gani kaman ƙarya ne kawai ka zo ka ce musu haka ne saboda akwai wanda suke tunanin kad ana binka irin bashi haka, saboda kadka biya bashi sai ka zo ka ce ka sami ƙarancin girbi. To zaka ga wani ko da yayi niyar taimakama idan ba har ya tabbatar bane ya kasance ya gani da idon shi a lokacin da akai girbin, za'a dawo da hatsin gida to zaka ga ko da yayi niyyan taimakama sai ka gani in dai ba ya tabbatar ba ba zai yi ba saboda akwai masu yin haka ka gani sun zo sun ce sun sami ƙarancin girbi kuma alhalin ba haka bane. Akwai wasu tsare-tsaren da za ka gani manya haka suna ɗan taimaka ma al'umma ya kasance sunyi girbi sun sami ƙaranci zaka ga ana ɗan taimaka musu, musamman ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi da za ka ga ana ɗan tattaimaka musu akwai wani ɗan tsari haka da za'a ɗan tsara irin a raba musu wani abu haka wanda za su ɗan rage takaici, haka ake cewa sai ka ga an ɗan an ɗan tara su an ɗan basu wani abu wanda zai ɗan rage musu takaici dai ko yayane, ana ɗan yin wannan wata zubin idan an sami abincin girbi ana yin wannan ma kawai.

Wannan tambaya yana yana tambaya akana cewa watta rawa cibiyoyin hadahadan kuɗi ke wacce rawa cibiyoyin hadahadan kuɗi ke takawa ahhh wacce rawa cibiyoyin hadahadan kuɗi ke takawa wajen tallafawa manoma, a lokacin ƙarancin girbi? To, amsar da zan bada a wannan tambayan shine za'a gani mafi yawanci cibiyoyin hadahadar kuɗi, zaka gani yawanci idan idan suna taka rawar shine idan aka tabbatar da cewa ka sama ƙarancin girbi to, zaka gani ana tallafawa mutum, ana tallafawa mutum a bashi aron kuɗi zan ce aro kuɗi, cibiyoyin hadahadar kuɗi ka gani sun tallafama sun taimakeka sun baka sun ragema wani abu kaman irin a baka dubu ɗari ɗinnan ace idan ka tashi biya ka biya a hankali har ka gama biya ko da dubu biyar, ko da dubu goma, a dai baka dai aron kuɗi, wani kuma za ka gani idan sun tabbatar da cewa asaran tayi asara da yawa ka samu ƙarancin girbi da yawa za ka gani ana taimakawa mutum irin a bashi a ɗan rage mai wani wahala da yayi daga ciki a taimake shi a tallafa mai a bashi wani kuɗi a ce mai yai amfani da shi saboda hidiman yau da gobe. To za ka ga wa'yansu kuma idan cibiyoyin kuɗin suna taka rawa zaka gani suna ba ma jama'a bashi a taimakama dai a baka aron kuɗi ace zuwa loakci guda zaka biya kuɗi. To duk wannan na faruwa zakla gani suna ɗan tattallafawa mutane wanda in kana da rabo a ciki za'a iya baka kyauta wani kuma sai dai a baka aron kuɗin, a sa ma lokacion da zaka biya. Shine wannan amsdar wannan tanbayan.

Wannan tambaya yana, magana akan cewa waɗansu na'ikan kayan wa'yansu na'ikan kayan aikin gona kuke da mahim mahimmancin saka hannun jari? To amsar da zan bada a wannan tambayan shine kayana aikin gona da muke da muhimmancin saka hannun jari akan su shine, gaskiya a cikin al'ummammu zaka gani ba koya yakeson saka hannun jari ba, dalilin da yasa zaka gani ba koya yake son saka hannun jari ba, shine a lokacin da ya kasance mutum yayi nomanshi, yayi girbi ya sama ƙarancin girbi a gonanshi, ka gani fa mutum sai dai ya nema taimako, na al'umma ba wai ya kasance ya saka hannun jari ba. To wa'inda zaka gani suna saka hannun jari, abin kayan gona, shine zaka gani irin masu wasu wani sana'a banda irin wa'yansu sana'a daban-daban inda ko da sun sami ƙarancin girbi kai baka isa ka gane ba. To sune masu yawan saka hannun jari, saboda kaga hannun jari idan zaka saka dole sai kana da shi, kuma wanda idan zaka je ka sa hannun jari a gurin shi dole akwai iya adadin kuɗin da yake so. Akwai wanda dole sai kuɗin ka ya kai adadi kaza a gurinsu, a gurinka kai sai kuɗinka ka tara shi ya kai dubu kaza, sannan za'a bakka ka saka hannun jari. To abu masu mahimmanci da saka hannun jari, ahhh a kayan aikin gona sune kaman irin za'a ce su taki, da su irin shuka, to ka ga wa'innan da kuma irin motoci na ayyukan gona irin su taractor haka, kayan ayukan gona ka ga wa'innan inka saka hannun jari da su dolewa'innan sai da su za'a yi aikin gona. To wa'innan in ka saka hannun jari da suma akan ɗan ana samu dacewa in sha Allahu.

Wannan tambaya yana tambaya ne akan cewa ta yaya kuke saka, ta yaya kuke tatance kayan aikin aikin, kayan aikin kayan aikin gona don saka hannun jari a ciki? To, amsar da zan bada a wannan tambayan shine muna, muna tantance kayan aikin gona don saka hannun jari, a ciki shine kaman irin in ya kasance za mu in ya kasance za mu saka hannun jari, to, idan muka tashi sai munje mun sama sai mun tantance ka in zamu sa hannun jari a gurinka, dole sai munje munyi bincike akan ya yanayin abubuwan naka yake ko kuma zamu ji yanayin tsare-tsaren kowa ko wanne mutum zai kasance akwai akwai kalan tanaji da yai ma kan shi irin na saka hannun jari a gurin shi, da kuma irin masu bada hannnun jari to kowanne da kalan tsare-tsarenshi. To sai mun je munji yanayin tsarinka, ta yaya kake ake abubuwan tsarin nakamuji, zamu iya, zamu iya shiga koko? Sai mu tantance mu tabbatar da cewa baka da wani damuwa ko kuma abinda zai kasance an sami matsala ko kuma ana yawan samun matsala da kai, in an zo an haɗa hannun jari da kai. Gaskiya sai mun tantance yanayin kayanka da yanayin ingancin su, da yanayin yanda idan in mu yi amfani da su za su bamu, wato abunda za mu ansa a gurinka zai kasance mai kyau ne, ya yanayin yanda, abinnan ɗinshi yake, yanayin yanda idan kayi amfani da shi zai kasance ya yayima, mutane suna jin daɗin halaƙa da kai koko ba sa ji. To gaskiya sai mun tantance kayayyakin da za mu ansa na aikin gona, a gurin mutum kafin mu ansa, kafin mu saka hannun jari sai mun tantance dole. a gurinka ko a gurin inda za mu sa dai.

Wannan tambaya yana tambaya akan cewa menene faidar muhimmancin mahimmancin saka menen fa'idar ahh menene mafi faidar saka hannun jari, ahhh a a ciki umm umm 'yawwa ehh wannan tanbaya na tambaya akan cewa menene menene mafi mahimmancin faidar saka hannun hannun jari a a kayan a kayan aikin aikin gona? To, fa'idar saka hannun jari a kayan aikin gona shine, akwai wanda zaka gani akwai wanda zaka gani yana da fa'ida a gurinsu akwai kuma wanda bai da fa'ida kaman wa'inda suke neman taimako haka, ka gani saka hannun jari, akai wanda zaka gani aikin shi kenan, shi idan yai aikin noman shi idan yai aikin goanshi, sai ka ga ya kwashe kuɗin shi, rabi da kwata, ya je ya saka hannun jari, za ka ga wani kuma shi gaba ɗaya bai yadda da saka hannun jari ba, sai dai ya inga wasu sana'o'i na hannu haka. To zaka ga yawanci a cikin mutanenmu ba kowa ba kowa bane ma ya yadda da saka hannun jari, amma shi wani ba shi da abunda ya yadda da shi shine sai ya saka hannun jari. To kayan aikin gona kuwa da ake saka hannun jari da su, duk ga sunan idan kayi girbi ma zaka iya duk kayanka ka ɗiba, wani ko ya sa kayanshi a cikin hannun jari ko ya haɗa da wani kui hannun jari, ko kuma wani ya bada kuɗi a ya zuba hannun jari, amma za ka gani mafi yawanci masu saka hannun jarin za ka ga suna da ɗan ƙarfi. Shine ka san kowa da yanayin yanda yake saka hannun jarin shi, akwai wanda zaka gani kuɗi suke zubawa akwai wanda zaka gani kayan aikin gonanne idan sun gama suke bada hannun jari, suke sa hannun jari a ciki. To za ka gani ga su nan dai yanda kowa yake kalan na shi tsarin daban-daban shine za ka gani kowa yana kalan nashi tsarin daban-daban.